Daddalo daddaloho yineemo woyte waaga aanoho na waaga itannoho daddal no waaga aanno daddal lowo horo aanno lowo geesha manichu heesho qayyaranno Konnira danicha daddalo daddala hasiissanonike

Hara daa'attonna darama:- hara daa'attonna darama yineemmo woyite harate yineemmo woyite mitte goba biiffinotta daa'antara ha'nannita ikanna daramate yineemmo woyite mitte gobbanni wole gobba ha'nanni garaatinna xoonqanni garaati

Maxaaffa. Maxaaffate yineemmo woyite mittu manchi ille fa'nanno garaati woyi mittu beetti ille fa'nanno garaati anabbawihu gedensaanni egennosi boowirsiranno garaati. Konnira maxaafu lowo horo aannonke.

Daganna maate. Daganna maatete yineemmo woyite dagate yineemmo woyite dagate woyi gobbankeeti woyi dagankeeti. Maatete yineemmo woyite mininke manna anna, ama, roduuwa woyi fiixankeeti.

Seesa, seesaho yaa duuchu danni seesi no, seesaho yineemmo woyte meessanetto biifisi'neemmo seesi no, Gobbanke biifisi'neemmo seesi no, hattono amankenna annanke seesisi'neemmo seesi no, seesu danni duuchu noo daafira seeso wo'munku danchaho.

Maxaafa, maxaafate yineemmo woyte mitu manchira woyi mitu beettira ,mitu qaaqqira ile fananoha maxaafaho yineemmo .anabbabe ka'netinni egenno afi'neemmoha woyi ile fa'nineemmoho yaate.

roso rosoho yineemmowoyite mittu manchi rosinoho gobba gashshannoho rosinoho mannunni galannohu rosinoho lowo looso loosannohu rosinoho egennaamo ikkannohu konnira rosu lowo horo aannonke

Faashine, faashinete yineemmoti diru dirunni babbaxitino danni danna qayarite danna soorite daganotta faashinete yineemmo, faashinete yineemmo woyte babbaxino gari mannu horonsiranotta ,faashinete yineemmo woyte hidhine qayadhiniro lowo geeshsha biifanote

Minninna biirote uduunnicho yineemmohu mine horoonsi'neemmohu ninke mine horoonssi'neemmo uduunnichooti kayinni biirote horoonsi'neemmohu losaassine challa horoonsidhanno uduuneeti

Odoote yineemmo woyite mittu mannira woyi mitu hasaawiwwa ganba yiinno manni hasaawanni hasaawa odeessanni hasaawanno konnira tenne odoote yineemmo

owaante, owaantete yineemmo woyiite anga ajjewo machira anga roorewo manno kaa'lanno garaati. woyi angiido ajjewo hogewo gobba ikkituro lophitino gobba kaa'litanno kaa'looshshe hakkonne owaantete yineemmo. owaatanno manchi Maganu maassirinoho.

Daddalo, daddalo yineemmo woyte Manchu beettira lowo horo aannosiho daddalu daddaloho yineemmo woyte tirfannohunna tirffannokkihu no daddalu lowo horo aannonke gede tirfanno daddalo dadda'linummoro woyyannonke

looso loosoho yineemmo woyite mittu manchi loose lophanno mittu manchi loose lowowa iillanno loosino manchi dibuxanno loosino manchi dureessu ledo taaloho.

sagale sagale yineemmo wote mittu manchira lowo horo uyiitnnote mittu manchi sagale itikkinni heere afannokki daafira manchi beettira waanna hasatto sagalete.

Daganna maate, daganna maate yinneemmo woyte daga, dagate yinneemmo woyte daganketi, woyi ilammommo baattoti, woyi ilame qane lophinoommo baatto hate dagate yinneemmo, maatete yinneemmoti kayinni ilite amati ilinonke annatinna ledo ilamommo roduuwati.

Odoo odoote yineemo woyiite mittu manni gamba yinowa hasaawa hasaawanno woyiite woyi mittu coyi heereenna gamba yinowa hasaawa hanafaa woyite mittu manchi balaxe kaeentinni odoo odeesse kaeennaati hasaawa dandaannohu.

Seensille seensillete yineemmo woyiite mittoricho biifisi'noommorichooti woyi loonse biifinsoommoricho kuni xu'misi'ne uddanonkee woye umonke xu'misi'ne ha'neemmo gara seessillete yineemmo